hayssan tani beyashe diyabay aykko beyidi eqqida daro asata keetta giddon eqqidageta beyashe days etappe guye baggara wogga iqan xaafettida misile beyashe days guyera poo7iya ba maabaratikka beyashe days

Haysan tani be'ishe diyabay oydati sintan eqiza asati gondaliya oyiki eqidagetinne dunguza maydage qobiya wotidage gabiya hashiyan yegidage manaxiriya wotidageti etape guyeraka dunguza mayidi qobiya mayirageti betosona.

Hayssan tani be7ashe diyabay heedzdzu asati oyden uttidageetinne issi macanaya eqqedaranne sinta baggara dharpheeza bolla hokkidi xaafide deya issi bitaney beettes.guye baggara oydetinne masareti harara masareti de7a geeti beettosona.

hayssan tani be ashe diyabay tammanne isiniya gidiya asati eqqidagiti beettosona etagarsan issi makala kaya poolise etagarsa gelidi deyage beettes issi bitane kushiya qoommidi qoopheya huphen wottidage beettes haraykka mana xira wotti qoopheya wotto giti de7oosona

hayssan tani beyashe diyabay daro asay sinta baggara deishin guyera oydda gidiyageti ogiya pittishe de7iageti beyashe days zeebura malkeyan gadan yuuyi uttida gadara dirsadon yuuyidaga beyashe days cilil7ho mittay gadara quutidage bettishe dees

Hayssan tani be ashe diyabay daro asati issi kari shiiqi uttida giiti beettishe doosona eta garsappeka guuttanati deiya geeti idimetu too geti doosona ubbatikka huphen sharbe maay'i uttida geeti beettosona guye baggara irdha woykko ciral wogga daro mitati deya giti beettosona.

Haysan tani be'ashsha de'iyabay issi na'ay dunguza qoren woththi eqqi uththidaganne maraxinne ekka woththi uththidaganne guye bagara guththa naythi ka'idi diyaggeththa be'ashsha de'ayis appe guye bagara yoyo masiqala diya xuffe betishshe de'es.

hayssan tani beyashe diyabay dunguzay xarphphezan hixetti uttida ga sinttan uttida asatanne xarphpheza bollan qasheti qasheti uttida peexay deyageynne guye baggara eqqi uttida asatta be'ashe days uttidagetupekka dunguza maa'idageti heedzdza gidishin harati hara may'uwaa may'idageta beyashi days

hayssan tani beyashe diyabay daro cima adde asati uttidi saynera saynera oykkidi banta quma quma miishe diyageta beyashe days ubbatikka hupheyan bootta afala qachidinne maayuya bootta maa7idageta beyashe days

Hayssan tani beyashe diyabay kaassa demban kaassa beyishe deiya daro asata beyashe days isinta baggara dembay kaassa dembay diyage beettishe dees guye baggara daro cilil domitatinne wolqama pooqeti beettishe doossona.

Hayisan ta be'ashe diyabay na'mu asati oyiden utidi xaripheza bolla kushay wothida na'mu asata be'ashe dayis etape issoy manaxire wothi utidashin xaripheza bolla na'mu silikeya be'ashe dayis

Hayssan thaani be7ashe diyaabay nam7u adde asathhi beeththoosona;xarphesa bollan daftharay, woraqathee, dawutharanne hara harabathi diyaabathi beeththoosona;keeththa giddon de7iyaabaynne wonbbaran uththuuththidaagee beeththes.

Hayssan tani beyashe diyabay daro asati issi keetta gubaaya shiiqu uttidageeti beettosona sintan issi macappenne issi addeppe giddon xarpheeza bollan ciishshaynne haattay hayllandeyara diyagenne dawutaray diyage beettees issi bitaniyappe ha baggarakka h gaadon ciishshay beettees.

Haysan ta be'ashshe dizzay oyidiyan mara uththida asata be'ashsha de'ayis darotti addeththa giddishshen isttappekka nam'a giddiyagetti mac'aya betteshe de'osona izappe nam'ati dunguza qope huppen woththizza c'ima asata be'ashsha de'ayis.

hayssan tani be'ashe dizay daro asati keettan kumidagiti beettishe doosona etappeka zokko baggara baggara woykko eti utto oydiyan dunguza afalan deyage oydiya mayo uttoge bettishe dees sinta baggara ciishay xarpeezan deyage bettishe dees

Hayssan tani be ashe diyabay daro gasta asati woykko sinta baggara cimati deyageti keetta garsan uttidageta beashe days etietappeka baggatu bollan dunguzay woykko gaammo dere dunguzay deyaga beyashe days etappe sinta baggara issi bitaniya qooriyan hara metira maa'u uttidaga beashe.

Hayssan tani beyashi diyabay issi keetta garsani daro asati uttidagetanne eqqida daro asata beyashe days etappeka uttidageti gaammo dunguza qooren yeggidi uttidageta beyashe days eta sintanka ciishay nam'u darpheesanka uttidaga beyashe days.

Hayssan tani be'ashe diyaabay sosoron goggidi de'iya haattay zumappe giddowaara yiyaaganne issi macca nayiya toophphe bandira maayada uttada xeellashe de'iya issi macca nayiyo be'ashe days huphiyan qalamiya tiyawutoora bettawus.

Hayssa misilen thaani be7ashe diyaabay issi aawaara aayeera na7athinne oyddu guutha naathi beeththoosona; aayyiya issi naa idimawuththidaagee beeththees; aaway naa7atha thookis;aayyiya isssuwa qoommada eqqaas.

Hayssan taani beashe diiyabay cillado giiya gelleshoti woxxidi deiya daaroti bettossona deeretti puude baggara wolqama deerey diiyagey bettes eeta mattan baacca giya mittay eeta mattan eqqidagey bettes.

Hayisan tani beashe diyabayi issi mac'asiya puto suqashe diyara betawus sindirita kushen oyikada puto issi bagan oyikada putuwa suqayida diya issi mishiriya betawus guyera matha kethayi kexetiutage betees a bahupheka mic'ashe diyara betawus

hayssan tani biyashe diyabay namu asata beyashe days mentershan baynta woga mentershan gelsi uttida geeti beettosona kushiyanne gediyan aybakko qaaxu uttidi caamma yedhenan gede mela de7iya geeti beettosona

hayssan tani biyashe diyabay heedzdzu asati beettosona laxana hashen yeggida issinanne isse maay7o uttidageenne huphen wottada abollan qancara diyaba tookkida giddon eqqidaranne guyera cilal7o maatay deiyage beettees

hayssan tani beyashe diyabay sosorora haatay shaafara wol7iti diyage beettes dere giddoppe duqidi kiya haattay sosoran wol7iti de7age beettes gadan gadhan irda mitati daro mitati deyageeti beettosona

hayssa misilezan tani beya bay issi bitane dunguza may7dage eqqidagenne damoraayoy shiiqu uttida mittay beettees guyera eqqi uttida asati beettoosona hara bay qasse dunguza qouren yeggu uttidage bettees

hayssan tani biyashe diyabay masobetinne daro sampati issi kane shiiqida geeti beettosona bollan kaqetu uttida masobetinne kushe oosoti daroti deia geeti beettosona

hayssan tani beyashe diyaabay daro asati issi keettan uttidageti de7osona masobiyan kumi uttida qumay masoobiyara aal7u uttidage beettes eta giddoppe bootta maayo7a maa7idagetinne kareta maayo7a maay7idageti beettosona issi bitane hokkidi kusha mettidi diya issi bitane beettes

Hayssan tani biyashe diyabay zebra giya do'ay maata garsan eqqidage beettes appe sinta baggara abbay haattay beettes miya baggara wolqama zumay eqqidage beettes.

Hayssan taani be7ashe diyabay hawultte eqqidagey beettishe dees. Guye baggaarakaa qe guutta gutta hawultteti beettishe doosona. Sintta baggaara saloy bootta saloy salo mala malkkiyara beettishe dees.

hayssan tani be'ashe dizaysi ashanguluten kaqetida maayonne orotoy woykko suuqe de'age beettishe de'es timatimee saaxinen kumi uttidage muuze kaqetidage hara harabati suuqen deyageti beettishe doosona

hayssan tani be ashe diyabay baynta woga maayo7a maa7ida heedzdzo asata beashe days qooreyan aykko cal7e qachidagetanne kushan qachidageta beyashe days issini yoo dhantay beettishe deyaykka beettishe dees

hayssan tani beyashe diyabay keehi daro mitati issife shiiqidageti woratu uttidageta beyashe days itikka keehip pe ci lal'u uttidagetanne sinta baggara dembay diyaga beyashe days denbanka buro mokkide deya maatay deyage bettishe dees.

Hayisan tani be'ashe diyaba na'mu ade asati utidi etape issaw sinithan oyidu mayike sinithan dizagi betishe dosona na'ati manaxire wothi utida ehta sinithan daro wariqateti de'ay getii betishe dosona

hayssan tani be ashe diyabay gaazeta waraqatey gaazexay beettees a bollan de7iya misiletikka issi macasiya uttada haasaye de deya misile beettees issi bitaney utti uttidage beettees katamay issoy a giddon misiliyan xaafetoge beettees macasiyay issinna pudeyra uttidara beettawu

Hayssan tani be'ashshe diyabay issi bitane eqqidi haasayashshe diyage beettes sintan aagan mayke eqqidagenne madireke asintan eqqidage beettes guyera cilillo malkan xaafettida xuufe beettes

Hayssan tani be ashe diyaabay usuppunati madarakiyan uttida asatinne harati oydan uttidi eta7es giidi deya asati daro asati utogeti beettosona etamatan issi mishire siile amisile etamatan eqqidage beettes nam7u macati madaraekian uttida asa giddo nam7u macati doosona.

Hayssan taani be'ashshe dizayssi hezhzhu asati madireken uutidi hassiyaggetanne hara darotti qasse uutidi siyidhshe dizaysss be'shshe daysi eetta sinttanka cishshay de'ess sa'an uutida asa sinttanka cishshay betishe de'ess.

hayssan tani beyashe dizayssi issi bitaniye eqqidi haasayishe deyiya issi bitaniya beyashe days asin tanka mayke heedzdzu mayke eqqidage beettishe dees kushan biire oykkidage beettishe dees gadan toophe bandiray deyage beettishe dees

hayssan tani biyashe dizay issi macasiya madaraken eqqada haasayashe diyara bettashe dawus ippe guye baggara zokko saara salo mala malkeyan tiyettu uttida qalamey beettishe dees aypi ammana xire wottido ogekka bettishe dees

Hayssan tani be'ashe diya bay laapu adde asatanne oyddu maca asata be'ashe days ubbatikka kusheyassintan ba'uuttidageti beettishe doosona etappeka nam'u addeti qooren sharbe yeggidageti beettishe doosona.

Hayssan tani beyashe diyabay daro dere kaalettiya asati uttu uttidageta beyashe days ubbatoppeka guyera eqqi uttida getikka beettishe doosona etappe guye baggara toophphiya gee hara hara bandirati eqqidagetakka beyashe days.

hayssan tani be ashe diyabay nam7u asati maaburate shubo qachidi deiya nam7u asati be ashe days issoy masalaleyra pude kiide eqqidagenne issoy geden qachidi pude kidi deyage beettes shuba qachidi deiya nam7u asati beettosona qoophe huuphen wottu uttidosona

hayssan tani beyashe diyaabay teqeti uttida haattay beettees haattay teqqetu tooga xuuqidi kiida kiidi gogide deiya haattay beettes cilil7o matay gadhan mitati moku toogetinne wolqama zumay sinta baggara de'iyage beettees

hayssan tani beyashe diyabay pooley maabiratiya mittay wullu uttidage bettes wullana oku uttidage beettes dere tu uttida oge pudetta bollan kundananiya maabirat a mittay beettees

hayssan tani biyashe diyabay oge beettishe dees guye baggara woykko miye miiyan badalay gakkidage beettishe dees maabaratiya poole sinta baggara deyagekka beettishe dees wolqama mitati cilil7oto eqqidagitikka beettishe doosona

hayssan tani beyashe diyabay makina oge gaxaara deyagenne keexxetu uttida keethtay mantiyan deyaage issi heeray bettishe dees qorqoran direttida dirsaynne guye baggara keettay dishin appe guye baggara keehi cilal7o mitati diyagiti beyashe days

Haysan Tani beyashe diyabayi boota oydeni boota xaraphezayi keeta gidon de'iyagey beetesi. a giddon utida nam'u asati betosona , cuway cuwatidi diyagey ha bagara sinta bagara televisioney betes.

hayssan tani beyashe diyagey xarpheesa yuushan uttida hosupu asata be ashe days etappe issoy madarakedoon gadha kiidi uttidaga be ashe days oyde kaare kiidi guyera uttida issi bitaniya be ashe days

Hayssa tani be'ashe de'ayabbay polise mayo mayida daro asati betosona daro adatu gidon oyddu mac'ati de'iyageti betosona guyera zo'o mayo mayidagetinne wombboraykka zo'o de'iyagey beetes.

Hayssan taani be'ashe diyabay issi maccasiya utta uttidaara be'ettawsu. Manaatstsiire wotta uttas ,tirafikke maayo bollara maayada garsaara polisiye maayo bollan tirafikke maayo bollara maayidaara be'ettawsu. Ippe guyye baggara oyde zo'oy oyidde uttiyage be'ettes.

hayssan tani biyashe diyabay usupunappe dariya asati uttidagetinne issi na maciya qoophenne poolise maayoya maay7ada biire kushan oykkidara beettawus qophe wottida issi bitane xaafi iddinne warqatenne biire oykkidage beettees

hayssan tani beyashe diyabay nam7u akimetinne issi poolise issi bitane kundidaga denti diddiyoge beettes bitaniya som7an akamettiyo iqati miishati som7an de7ageti beettosona

Hayssan tan beishe dizayssi asati wonbaran uti utida asata keththa garssan utidageta beashe daysi eteppe harati adeta gidishin nam7ati sinththan macati diyagetika betishshe dossona pollise maayo mayi utida harati issina atishin.

Haysan tan beyashe diyabay issi away kariya do'id de'iyageynne guyera eqi utida hara asat poliseyka de'es qope wothi utida asay de'es , away dunguza wutis, macasiya dunguza wotasu , guta na'ay a guyen eqis.

Hayisan ta be'ashe diyabay woliqama poqeyi katama garisan eqidageyinee qeri qeri kethati laniqiyan de'ageti betosona ogeti betosona makinati kanithdiday geti betesona

Hayssan tani beyashe diyabay daro adde asati eqqida geti keetta giddon eqqida geti beettosona qophe wottida cima aawaynne manaxire wottida heedzdzu asati eta giddon beettosona.

hayssan tani beyashe diya bay issi wolqama keethta giddoppe issi bitaniye woxdidi wol7iishe deyage beettishe dees appe sinta baggara issi mittay toketidage diccida mittay bettishe dees

Hayssan tani beyashe diyabay zeebiran equ uttida issi naynne zeebrappe gaxaara yiidi diya nam'u asatinne guyera biidi diyageti beettosona motoriya bollan uttu uttida nam'u asati beettosona.

Hayssan tani be ashe diyabay oydeti daro qoodan cora oydeti issi keettan kumidageti beettosona gaxa baggar eqqida nam'u asati beettosona salo mala malkiyan de.iya magaraje duge yedettidage bettees.

hayssan tani beashe diyabay wolqama pooqe a keettay sinta baggara diyaga beyashi days makina ogiyara makiniya issina kantashe diyara bettashi dawus ha yiidi diya issi aawa bitaniya beashi days makina ogan uttu uttida issi bitaniyakka beyashi days

Hayssanta biyash diyabay hinxay woykko shuchcha keettay wolqama keettay beettees na7u baggara podeeranne ha baggara deiya hinxa keettay beettes pooqeti ya baggara deiya pooqetinne saloy sinta baggara biittan buro mokki didiya mittay beettees.

Haysan tani be'ashsha dizzay wolqqama poqqe keththay betteshe de'es appe sinthe bagara asati ekkidageti betishshe de'esona qey mesiqele pollee ekkizagga betteshe de'es.

Hayssan tani beyashe diyabay oyddu asati keetta garsan eqqidageta beyashe days keetta garsan harati guyera deya gitikka beettosona pooqi keettay lo'o keettay deyage bettishe dees.

hayssan tani beyashe diyabay heedzdzu asati wolqama pooqe sintan eqqida heedzdzu adde asata beyashe days etappeka issoy maca asa qamise daanetiyaba maay7idaga beyashe days hupheyan lado qachidi eqqidaga beyashe days

hayssan beashe diya bay wolqama pooqeya keetta issua beashe days appe sinta baggara makina oge deiyagee beettishe des guye baggara pooqea keettappe miiye baggara qorqoran direttida dirsa beyashe days makina ogeyara baydda deyay issi makiniyakka bettashe dawus

hayssan tani be7ashe diyabay daro asati keetta giddon utti uttida daro asati beettishe doosona ubbatikka qeeri bandira toophiya bandira pude dhoqu oottidageta be7ashe days sintan uttidageti miicishe kushen bootta bandira oykkidageta beyashe days

Hayssan tani be ashe diyabay akki binetinne catettana yiida asata be ashe days maske doonan wottu uttida heedzdzu asatanne qoobey oykki uttidanne mita oykku uttida issi naanne cimabe uttu uttidaga be ashe days.

Haysan tani be'ashe diyabay isi bitane akime eqidage betes dhale kethan dhale kumi utidage betes issi asayo silkiya oykida kushe betes.

Hayssa misileza tani be'ashe dizay,issi bitaney eqqidagey manaxire wothidobayne guyera cililo maatati beetosona. Iza sinthen mayke oykida kushey beetees.

Haysan tani be'ashe de'iyay kushe meqqida issi bitane be'ashe de'ays. Kushiya qoodhiyara vattidi qachchi wottis. Kushan silke oyki uttida issi bita e be'ashe de'ays. Guyera macca na'iya guuta na'iya eqqidaranne cilil'o maatay guyera de'iyagey beetees.

hayssan tani be7ashe diyaway issi cima aaya kushe pude dentidaranne shissi kari shiiqu uttida mayka oyde issikare shiiqu toge bettes bootta korojjua kushen aaya oykka uttas laqana maaya uttasu a bollan issi kar shiiqida oyde bolla zempi uttida issi bitane beettes

Hayissa misilezan tani le'asi daabay usupo asati beettosona ichashu aakimeti issi macasi utisidi oychidi deage beettes issoy eta giddon xaafidi warqate bolla deage beettes dharpheza bollan kumu uttida xaafetu uttida dooseti beettosona

hayssan tani be ashe diyabay nam7u asati uttidageti beettosona aayi hayssinna guutta naa kiyoa uutha uttidara beettawus lada naa maaya uttada naa ka7i oyqa oyttada abbakuwa uutha uttidara beettawus oyde betees

hayssan tani be7ashe diyabay daro asati ayfe hargidide yaageti beettosona ubbatu yokka issi issi ayfe waraqatan kametu uttida shan etappe baggatuyo nam7ay issi macasayyo nam7ay waraqaten kametu uttidage beettes kushen waraqatenne hara korojjota oykku udidage beettes

Hayssan tani beyashe deyaaway nam'u asatinne keettan kumida qaleti beettosona borsa ba uuttida ge issinay deees xale bayzaeda de'ia issi macasiya de'awus eta garsan daro xaleti sintan de'iya geti beettosona.

hayssan tani be7ashe diya bay daro asati shiiqi eqqidageeti bootta maa7idi zokuwan issiniyo masqale beettes issi bitane qoobiya wottu uttidageenne eta giddon zo7uwa maa7ida nam7u asati beettosona guyera qorqoran keedhettida keettay beettees

hayssan tani biyashe diyaabay issi paranjay qoophey woottidageenne issi macasiya kusha dentidara de7owus hara asati daroti lanqan de7oosona eta matan eqqida issoy maskiyo doonan woottidage beettes

Hayssan thaani be7asheedde zay nam7u asati aybakko ooththishe beeththishe doosona; issoy kushiyan guwanttiya aaththidi shugo qachchiide diyaage beeththishe de7ees; karththoonee etha sinththan karththoonee de7iyaagee beeththishe dees; hara hara maabukkee hara hara iqath de7yageetikka beeththishe doosona.

hayssan tani biyashe dizay nam7u asati aakime keettan deyaageta beyashe days woykko yelo keettan issi macasiya yela simmada bitaniyappe aykko okkashe diyara bettashe dawus guuttana ay algan ichidage woykko hiidan ichidage bettishe dees

hayssan tani beyashi deyabay issi bitane oyde bolla zempiti uttidaga beyashi days suuta duuqi deyage bettishi dees kushiyan marfey gelutogenne aayo kiyan woykko tira bollan silke deyage beettishi dees

hayssan tani beyashe dizay daro asati keetta sintan eqqi uttidageta beyashe days isikka qooriyan dunguza qooren yeggi yeggi uttidageta beyashe days eta giddoppeka kushen goonti aathtidageti bettishe doosona

Hayssan tani beyashe dizayssi salo mala dunguza qodhdhen yegida hedzdzu asatatanne darotti guyera uutti uuttidagetanne eetta miyan dunguza yeegi beynanii nam'u asata beyashe dayssi eeqi uuttidagetikka lanqen lanqen eeqidagetakka beyashe dayssi

hayssan tani beyashe diyabay tefaasese ooso oothtishe deiya maca asatinne guyera addeti deyageti hokkidi oothtishe deyageta beyashe days etappe guye baggara saloy beettishe dees sinta baggara oosettidi deiya ge bettishe dees

Haysan Tani beyashe dizzbayi ogey nam'u bagara diyage bettes. C'lili'o mattay gaxara diyagey betes. Hini bagara hinxa ketey Bettes nam'u ogiyappe gido baga mitay toketi uto mitay c'ili'i utogey bettes makinati eqidoge ya bagara betosona.

Hayissani tani beyashe diyabayi oyidu assati dossona namiphati issoyi issayo i ayiba mashineko imidi heppe guyera madirekeyi betesi issoyi wora xelesi

Hayisan tani be'ashe diyaba ashagulute bollan mayo dunguzay maca asa mayo kaqeti utidageyinee issi atumay eta matani eqidi be'idi de'eyageynee guyera bayizidi de'agey de'eya issi bittaney betes ade asawu shurabeyinee maca asawu qamisey de'eyage ashagulute bollan betes

hayssan tani biyashe diyabay tammappe dariya asati hemetidi diyagti beettosona heta garsan nam7u macati de7oosona issinna qoophe huphen wottada haatta hayllandera oykkidara maciyanne issi addey haatta hayllande oykkidage beettes

Hayissan tani be ashi diyaabay kobule oge beettes gadan gadhan buuray melida maatay beettes sinta baggara asay eqqidage beettes sintara sintarakka asay diyage beettes

Hayssan tani beyashe diyabay dunguza mayida asati beetosonna eetta garssan mayibenagey kushshe dhoqqu oottidii eetta aykko bessidi diyageynne hara a xellidii diyagetti bettossonna eettappe guye baggara issi keettey bettes

Hayssan tani beyashe diyaaway daro asati dunguza maa'idi gadan gadan eqqidashan etappe qasse attida geti dunguza maa'idi giddora kantidi diyagenne saan yegetu uttida maatay beettes issi bitane kushiya dhoqu oottidi miicidi diyage beettees qoobeya dhoqu oottida bitane beettees

Hayssan tani beyashe diyaabay issi aahu makina oge be ashe days sintara issi keetta giddon makinay eqqidaga be ashe days appe sinta baggara keettay keexettidage beettes ha baggarakka keetti beettees.

Hayssan tani beyashe diya bay madarekeyan uttu uttida heedzdzu asata beyashe days etappeka nam7ati adde gidishin issina maciya de7os giddon uttidage mayke oykkidi haasayishe diyage beettes xarpheza bollan woykko madareke bollan dawutara wottu uttidage beettes eta guyera bandiray itoophiyage itoophiya bandiray beettes.

Hayssan tani be ashe diyabay maaddayay beettes guyera makinay ayzuze eqqidageti na'ati beettosuna dirsay appe sinta baggara dirsay diyage beettes appe guyera keettay keete tuttidage beettes

hayssan tani beyashe dizay ogen kumidi yiidi deya asata beyashe days etikka qasse qooren ba dere dunguza qooren yeggida geetanne huuphen bootta qowe wottida geeta beyashe days

Hayssan tani beyashe dizay asati daro asati shiiqidi woykko maraqisidi deiyageta beyashe days ubbatikka dunguza maay'o uttidageta beyashe days issina bootta qamsiya mayooro beyashe days harati ubbay dunguza maay'oge bettishe dees.

hayssan tani beyashe dizay ogera yiidi deiya asata beyashe days etappe miye miyan makinay madadan eqqida makinay beettishe dees sintan issi macasiya jandila7oykka uttidarakka bettashe dawus

Hayssan tani be ashe dizay wolqama pooqe woykko hotele beettishe dees appe sinta baggara cilil omitati beettishe doosona ha baggara keetta malatiya bayi ziqqi gidage beettishe dees salo ay dhoqu gidi saloy beettishe dees.

Hayssan tani be ashe dizay ogiyo goydi deya woykko giigissidi deya asata be ashe days etikka shuchcha woykko kobilistooniya gelsidi diyagiti beettishe doossona issi bitane eta giddoppe kiidi ha simmididiyaage qoopheya wotu tuoge bettishe dees.

Haysan ta be'ashsha di'eyabay dere woyikko zumatu uththida sohuwan banthe tefasese osethi otidayisa be'ashshe de'ayis daro asati doqan eqqidi tefasese ooso oththishe de'iyagetta be'shshen de'as guye bagara daro miththathi be'ashshe de'ayis.

hayssan tani beyashe diyabay issi keetta beyashi days amatanka issi cilal omitay wolqama mittay eqqidaga beyashidays appe ya baggarakka hara keettay diyage beettishe dees ha keettayyo penge doye diyoge beettishe dees

Jayssan tani beyashe diyaabay ogiya bookkidi de'iya asatanne issi macasiyakka eqqidara maciya beettshe dawus. Guutta nati na'ay shuchcha maxishe diyageeti beettishe doossona. Ogiya pittidi diiya pude baggara de'iya asatikka beettishe doossona.

Hayssan tani be'ashe diya bayi hezzu asati eqqidaageti shilimate ekidinne immidi de'ya na'u adde asatinne issi macciya giddon kushiya baqayida eqqidara betawusi magarajey madirekey lanqqen eqidageyi bettesi guyera ketay wolqqama kettay de' yageyi bettesi.

Hayssan tani be'ashe de'ayabbay nam'u asati issi Mac'anne issi ade eqidaysinneguyera toophphiya banddira nam'ay eqidagey beetes xarphezati betosona si'iley sala'etida toophphiya si'iley betosona.

Hayszan tani be ashe diya bay keettappe kiidi madadan equuttida asati beettosona maatay duuxi duuxi eta sintan laale duuttidi gee beettes guyera wolqama keettappe kiidi deiya asay beettes.

hayssan tani beyashe diyaabay nam7u adde asati eqqidageti beettosona mayka oykkida naatikka warqatiya oykkidi kaaba maa7idage aykko odidi deyage beettes manaxireya na atikka wottu uttidageti beettosona

Hayssan tani beyashe diyaway issi bitane dunguzaara de7iya afala may7o uttidage beettes qoobeya wottu uttidage be ashe days asintan mayke asintan eqqidage beettes guyera daro cilil7o mitati beettosona

hayssan tani beyashe diyabay banta oydiyan oydan uttidi waraqaten xaafidi diya woykko tamaridi deiya naati beettes sintara heedzdzati dharpheza bolla hokkida heedzdzati beettosona bandirey itoophiya bandiray eta sintan deiya gi beettes

hayssan ta beyashe diyaabay daro asati keettappe kiidi eqqidagetiinne sintan maatay eta sintan qoqofetin maata bolla eqqida wolqama asati beettosuna guyera wolqama hinxa keettay de'ees

Hayssan tani beyashe deyaa bay issi bitane uttu uttidage beettes komputere latoppiya asintan deiyage beettes guyera bakootiya oottu uttidage kaqu uttidage beettes bipe beettes haattay hayllanden kumidaga beyashe days.

hayssan tani be ashe diyabay kareta ka ba maaye uttida heedzdzu asati beettishe doosona etappe issua yo7o issi kushe xalalay beettes nam7ati suure beettishe doosona issoy mayke oykkidi haasayishe deyage be ashe days

hayssan tani beyashe diyabay keetta garsan uttida daro asata beyashe days etappeka guyera uttidara issinna miicay daha baggi xeellashe diyara bettashe dawus phisaani burcuka lawuze yegetidagakka beyashe days haattay diyage bettishe dees

Hayssa tani be'ashe diya misiley miizana giya misile be'ashe de'ayssi. Ikka nami'u baggara issippe woykko ginan eqqi uttida miizana be'ashe de'ays. Ikka malan karexxi uttidaga be'ashe de'ayssi.

Hayssan tani beyashe diyabay pito miishsha oykida atumma asatii woykko adde asati bettossonna etta garssan qooppe wottidagetinne wottibenagetti de'ossonna biitta pittishe diyagey bettes

hayssan tani be ashe diyabay lamba caaniya botte makinay equ uttida agappe haattay gogide deya ga quccidi deya asatinne oge geeshide deya oge meciya asati beettishe doosona makinappe tuubuwara kiya haatta ogeya mecide deya issi bitaniya be ashe days

Haysan Tani beyashe dizaysi oge pitiya asata beyashe days, etappeka issi bitaneyi qope wothi utis, issi macashiya maciya eta giddon diyara betashe de'awusi, ubbayka pitiyoga oykidi pitishe diyageti betishe dosona , guye bagara cilil'o mitay diyagey beetishe Des.

hayssan tani beashe dizaysi heedzdzu asati oge pittishe deya heedzdzu asatinne issi bitane pute baggara eqqidage beettishe dees etappe guye baggara keettay motore beettishe dees

hayssan tani beyashe dizay oge pitidi deya oyddo asata beyashe days etappeka nam7ati maca gidishin nam7ati addeti bettishe doosona ubbatikka maske wottidi pitiyaga kushen oykkidageta beyashe days

hayssan tani be'ashe diyabay caana miishan woykko gooma na'an woosettida caana miishan qancara aykko caanidettidaga beyashi days sinta baggara issi bitane eqqidi sugidi diyage bettishe dees

Hayisani tani beyashshe dizabayi hezdzdu tamare nayitinne issi bitanneyi beteesi issi aawayi keeththappe kezidi diyabi beettsi mashinneyi xaarapheza bola eyita sinthani uttida mashinneyi beettesi manaxire woththi uttida bitanneyikka beettesi

hayssan tani biyashe diyaaway ichashu asata beyashe days komputira oykku uttida issi bitanenne issi kushe silke oykku uttida issi kushe bettishe dees sintaara ha uttu uttidanne haara yaa uttu uttida nam7u asati de7oosona

hayssan tani beyashe diyabay heedzdzu adde naatinne garpheeza bolla deyia komputere beettes nam7ati issua haateelli teqqida getinne guyera hara masareti deya geti beettosona

Hayssan thaani be7ashedizayssi issi maccaasiya kiranchchiyan uththidaaro be7ashe days; akka kushen woraqathenne natinale karddiya kushiyan oykkidaara beeththashe dawus; ippe guyye baggaara mela de7iya woykko zokkosuwaara aykkoy baynnaagee beeththishe dees.

Hayssan taani be7ashe diyabay issi maccasiw eqqidaaro be7ashe days. Ippe guye baggara misiley beettishe de7ees. Sinttan maykey sintan eqqidage dishe karetta sharbbiya akka Maya uttidaara beettashe da7awus.

Hayisani tan beashe diyabay issi keththa giddoppe keidi deiya asatinne ya gelide deiyget betishe deosoona eyitappe issoy mekelakeya polise issue beashe dayis saloy qase keeththappe bola baggara qonicera betiya saloy betees

Haysan tani be'ashe diyabay daro asati boota mayuwa mayidi yiidi diyaveti beetosona. Eeta garsen dunguza mayo mayidageti beetees.qoofiga wottidagetinne janxila oykida issi maccasiya beetawus.

Hayisan tani be'ashe diyaba daro makinati madadara yidi deyageti betosona sinithan de'eya makina bolla issi macay issi adey jaxila oyikidi qodheya qodheya makina gidora pude kesi uta geti betesona

hayssan tani beyashe diyabay jalba bollan uttu uttida daro asata beyashe deys eta giddoppeka issoy dummatiya mala maa7ida issi bitane beettishe des qoophe uphen wottu uttidosona bootta maayo maayi uttida sinta baggara abbay diyaage beettishe des

Hayssan tani beyashe diyabay oyddo asati beettosona nam'ati uttidashen nam'ati eqqidageti beettosona aykko maxaafa kushean naatikka oykku uttidage beettes eta sintan ciishay uttidage beettes gadaara gadaara itoophiya bandiraynne hara bandiray gadara qadaara deyage beettes.

hayssan tani beyashe diyaabay nam7u jalbay abba bollan deyia nam7u jalbay beettees an nam7anka asay kumuttidi pinnidi deyage beettees guyera haatta giddon maatay mokuuttidage beettees

hayssan tani beyashe diyabay hayrophilane giddo gelede deiya asati beettosuna nam7ati geledidosuna harati gaxara gaxara kantiya giti beettosuna guyera gelanaw yiidi deiya hara asati beettosuna puddetaakki yidi deiya nam7u asati beettosuna

hayssan ta be ashe diyabay dharpheesa yuushwan uttida ichashu asatinne guyerakka adon adon uttidageti beettosona ichashutuppe na'ti maca heedzati adde cileloy etasintan burcu koy dharamuse uttidage beettes wolqama keetta giddon deyageti beettosona

Hayssan tani beyashe diyaabay issi bitane sintan eqqidagenne guyera daro asati deiya giti beettosona asintan mayke asintan eqqidage beettes makiney bolla eqqida asati beettosona.

hayssan tani bi7ashe diyabay laapu asati eqqidagiti beettosona heta garsan usuppuna addetinne issi maciya beettawus hupen shashe qaccada sharbe mauttidara beettawus

Haysan ta hanin be'ashe diyabay ogera yido de'aya daro asat betishe dosona, etappeka hezdzda gidiyaget qope wothi utidageta beyashe days, sintan de'iyaget manaxire wotidageti betishe dosona , eta sintan makinay eqidagey betishe Des.

Hayssan tani beyashe dizayssi daro cima asati baluqon uttidi biidi diyageta beyashe days etappeka nam'ati kushiya pude denttidageta beyashe days issua kushiyan laaggiyo miisha oykki duoge bettishe dees qoobe wottu uttidageekka beettishe dees.

Hayssan tani beyashe dizayssi madarekin eqqidi yetta yexishe deyiya guutta nati ya baggara deya geetanne ha baggara heedzdzati eqqidi ma'eke sintan eqqidi yexishe deyia heedzdzu asata beyashe days etappeka nam'ati maca gidishin issoy adde beettishe dees.

Hayssan tani beyashe dizay daro asati bombaran uttidi kaassa beeydi deyiya asata beyashe days sinta baggara toophe bandiray shuban woykko dirsan qaaphe tuuttidagi beettishe dees.

Haysan Tani beyashe diyabay daro asati eqi uttidageta beyashe days ubbatika kushe pude dhoqisi uttidageta beyashe days Eta giddon nam'u macati beetosona harati ubbay addeta gidishin

hayssan tani bi'ashe diyabay daro asati eqqu uttide hagita be'ashe days etappe issoy eta yo'o haasayidi de'age beettishe de'es guye baggara wolqama keettay deyage bettishe de'es

hayssan tani beyashe diyabay nam'u baggan uttu uttida asatinne giddon eta nam'appe xarpheesappe giddon toketu uttida mita puute beettishe dees issi macasiya nam'appe giddon haasayashe diyara beettawus ippe guye baggara bandiray beettishe des.

hayssa misi leezan tani biyashe deyabay daro asati keetta giddon deyagetinne komputere koppe oottiya komputere eta sintan deyage beettes issi bitane eta malatan besside deiya issi bitane beettes malaxire wottu uttid saate wottu uttida issi bitane beettes

hayssan tani beyashe dizay madareken uttida asatanne ha baggara toophe bayndiray deyaga be ashe days etappe issi bitaniya yo ayfe ammanaxire dishin harati xaafidinne siyidi deyageta beyashi days

Hayssan tani beyashe dizay issi macasiya keetta giddon uttidaronne isin tan komputere woykko hara arammasarati deyaga beettishe dees akka manaxire wotowuta guyera makalakaye eqqidi nangidi dayage bettishe dees.

Hayasn tan beyayabay issi nay uyde bolla uti utidaga beyashe days ika suta duqidi deyaba danes guye bagara daro misileti jaqeti utidageta beyashe days marpe kushen geli utidbetishe des

Hayssan taani beyashe diyabay oyddu asatti eeqidagetanne oyddu polisetti uuttidagetanne guyera harati uuttidagetta beyashe dayis nam'iatti aykko iimmishe diya nam'u asata beyashe dayssi haara eeqida issi biittaniyakka beyashe dayssii

Haysa ta deyeshe diyabay daro asati issi ketha uttidagetu gidon nam'u poliseti issi maciyanne issi ade nam'u poliseti betosona maciya qope wothidara de'awus atumay Silke be'idi diya polisey de'es

Hayissani tani beyashe dizayisi makinayi awutobise makinane tirafike beyashe dayis ikka botha qobe wothis guye baggara qassi makinape wodhida assata beyashe dayisi.

Hayssan tani be'ashe diyabay heedzdzu asata be'ashe de'ayssi. Etappekka nami'ati adde gidishin issina maccara uttidara beetashe dawus. Etappekka nami'ati addeti poolise gididi beettishe doosona. Eta sinttankka haylanden kumi kumi uttida haattay xarapheza bolla diyageynne daro maxaafatinne waraqatati beettishe doosona.

hayssan tani beyashe diyabay heedzdzu asata beyashe days etappeka nam7ati poolise akale gidishin issoy etamatan eqqidage beettishe dees etikka keetta garsan deyiyage beettishe dees

hayssan tani be ashe diyaway darpheza sintan uttida heedzdzu asata be ashe days etappeka nam7ati poolise giidishin issoy hara asay cowuttidage giddon uttidaga be ashe days eta sintan zo7o ciishshay uttidage beettishe dees misiliyan toophiya bandira misile sintara deyage beettishe dees

hayssan tani be ashe diyabay keetta garsan uttida daro poolisetinne hara oosanchati deyageta be ashe days etappeka sinta baggara uttidage warqate oykko uttida issi bitaniya be ashe days

hayssan tani be7ashe diyabay nam7u xarpheeza yuushan uttida asata be7ashe days ubbatikka uttidageti keetta garsan uttidageeti televidziney woykko bollan besettidi de7iyaba ubbatikka pude xeellishe doossona ubba sintanka kompitere deyagenne warqateti beettishe doosona

hayssan tani beashe diya bay puute tokkidi deiya asata asheday gadan gadan eqqu uttidageetaka be ashe days guyera keettay keexetogeenne cilelo mitay deyaage bettishe dees

Hayisan ta be'ashe dizayis afila mayida geti daro asati shiqida geti dunikane gidon gelidi daya geti betesona guyera daro asati yididaya geti betesona eta garisan agidi kiididay geti betesona

Hayisa misileza tani be'abay daro asati uti utizaysati betosona mala'hey bollara wothi utida geti betosona guyera kethetidi kethay betes sinitha bagara duge simimi utiza asayi betes

Hayisan tani be'ashe diyaba daro ade asati shiqidaysati betosona etapeka bagati yekidi de'eya nati betosona guyera daro cili'o mithati de'eya geti betesona

Hayssan tani be'ashe diyaabay issi bitaney haasa'idi diya issi bitaney beettes. Karabata qachchi uttidagey aape sinttan mayikey a sinttan eqqidagey beettes. Guyera ii bootta oydan utti uttoga be'ashe dayssi.

Hayssan tani be'ashe deyabay daro adde asati uttidageti beettosona eta garsan issoy kushiya qoommu uttidage beettees guyeera issi bitane huuphiyan dunguza qoophe wottu uttidage beettees.

Hayssan tani be ashe diyaway nam7u asata be ashe days issoy madarakeyan kaaba may7di eqqidagenne qammise maada eqqida issi mashiriya beettawus guyera daro dere bandirati guyera beettosona madarake eqqidage beettes.

hayssan tani be7ashe diyabay ichashu asati jalban utti uttidageti beettosona issoy sintan manaxire woottis guyera issoy barka uttidage beettes sintara issoy qoophe wottidi manaxire wotti uttida issi bitane beettes.

hayssan tani be'ashe di'abay haattan muketida muuzeti beettosona daro muuzeta haatay muukidagetinne guyera dere de'age beettes irxa mitati guyera de'iyageeti beettosona

Hayssan tani be ashe diyaabay daro qoodan daro asati mitta wolqama mita garsan shiiqi uttidageti beettosona eta garsan baggati eqqu uttidageti beettosona baggati tamarsi didiageti beettosona.

Haysan taani be'ashe dizay nam'u asati xarapheza bollan xaafidi diza nam'u asati beetishe doosona. Eetappe giddon qasse ganchey de'iyayka beetishe dees. Guye bagara uttida asati woyko maata keethayka beetishe dees.

Hayssan taani be'ashe diyabay gubbayey shiiqida asati wombaran uutti uuttidageeta be'ashe dayis issuwa issuwa sinttankka hayllanden haatti de'iyagii beettishe dees eettappe baggatikka maske wottidagetikka bettishe dossonna

Hayssan taani be'ashe diyabay tophphiya kawoy misilen manaxire wottidi uttidi eqqidagenne aappe ha baggara woykko ya baggara wolqama keettati woykko pooqeti eqqidageta be'ashe days.

hayssan tani biyashe diyabay daro asati uttutida geetanne guyera eqqu uttida asay deyaga beyashe days etappeka issi neya bica maayo a maa7idara giddon deyara bettashe dayus mela de7a oyidi giddon deyagekka bettishede

Hayssan tani beyashe diyaabay oyddu asati beettosona nam'ati uttidashin nam'ati eqqu uttidage beettes etagiddoppe heedzdzati adde gidishin issina maciya beettawus maciya qooriyan baajeata utora beettawus hankoy dabtara teellidi diyage beettes.

hayssan tani beyashe dizay nam7u asati kushe salamtetide deya nam7u asatinne nam7atikka kushen labtoppoy kuuttidageta beyashe dees harati uttidi kusheya baqqi agetikka beettishe doosona xharphezan haattay hayllandiyara deyage beettishe dees

Haysan Tani beyashe diyabay nam'u baga cugan utti uttida asati betosona issi Baga cugan issi nitaney eqi uttidagey betes issi bagagetuppe zokko bagara bitta

Hayisan tani biyashe diyabay daro asati shiiqidi uttidagetu giddon goseera oykkidi aybakko iidi deiya asay beettees jarkanenne eta giddon haattay sinta baggara de'iyage beettees dummatettan ha baggara utti uttida banta bahiliya akko banta woga bessidi deiageeti beettosona

hayssan tani biashe diyabay issi keetta giddon daro asati shiiqi uttidagiti beetto beyashedays issi bitane mayke oykkidi kushe dentidi haasayi shedes issi bitane eqqidi a7esgididiya issi bitane beettes guyera eqqu uttida hara asatikka beettosona

Hayssan tani be ashe diyabay issi nayya beettawus isintan mayke nam7ay heedzdzu mayke isintan eqqidage beettees xarpheza bollan itiophe giya xuufen deyiya xuufe beettees guyera tuma saledey beettees.

Hayssan tani beyashe diyaway daro asati uttidi shiiqi uttida haasi yaageti beettosona sintan ha baggara issi oyde mela di7age sinta baggara nam7u oyede mela diyage beettes guyerakka daroti utt uttidageti beettosona.

Hayssan tani be ashe diyaabay zarphe haatta garsara kantidi deya zarphe meretidi deyage beettes garsara nam'u asate eqqidagiti be ashe days bollara issi asi eqqidage beettishe dees makine higgata baggara deyage bettishe dees

Hayssan tani be ashe diyabay sharbe huphe maay7a uttidanne huphe qalametiyhada maske wottida nayya mashiniya sintan uttida geeti beettosona issinna eqqidara zo7o may7o maa7idara sharbe may7oworo xeellayda diyaranne hara adde asati guyera de7a geeti beettosona

Hayssan tani beyashe diyabay madadan equ uttida daro asati beettosuna etappe issoy gaxa kiyidi borsa ba u tooge beettes janxila eta giddon oykku uttida asati beettosuna afila maa'ida giti beettosuna guuttanati beettosuna.

hayssan tani beyashshe dizay biitta kashshiya woykko katto giya makinay beettishshe de'ees ikka kashshi kashshi ollidi diiyagda beyashe days harati nam'u asatti aa miiyan eqqidageta beyashshe days guye baggara ciilillo woykko woray beettishshe dees

hayssan tani beyashe dizay daro asati maaran eqqu uttidageta beyashe days ubbatikka borsa borsa baqidagetinne miyan oyqqidageti beettishe doosona guye baggara harasa simmidi eqqida asatikka beettishe doosona

hayssan tani beyashe dizay daro nayti keetta garsan uttidageta beashe days ubba sintanka warqate diyage beettishe dees sinta baggara mela deya oydeti beettishe doosona borsay eta sintan lanqe unttidaykka beettishe dees

Hayissan tani be'ashshe de'iyabayi,hariya bolaan goniga bolla canetida asata be'ashshe dayis. etappe nami'atti sintanni hare laggidee di'igate bettishshe dosona ,gadara borssa ba'iddi biidi diza issi bitana bettishshe de'es .

hayssan tani be ashe diyabay daro maca asati naata idimmu uttidageta be ashe days etappeka issina sinta baggara deiyara naa dantashe diyara bettashe dewus huphiyan zoo shaashe qaca uttidougekka bettishe dees

Hayssan tani biyashe diyabay makina ogeera ha yiidi deya makinay wogga makinaynne haren uttidi are bolla eqqidi biidi deiya issi nay bettishe des saara yiidi deiya haaratikka beettishi duusona ha baggara saykileynne makina bolla ki uttida daro asata beyashe days.

Hayssan tani beyashe diya bay mantiyan eqqida baajajetanne etamatan eqqida asata beashe days guyera hayzuuziya makina yiidi deyage beettishe dees maajajetoppe ha baggara hollay woykko waaroy deyage beettishe dees.

hayssan tani beyashe diya bay dunkane eqqu uttidage heedzdzay de7aga be ashe days asati eqqu uttida geti de7iya geti beettosona saay tumidi deyiya saay beettishe dees etappe sinta baggara abbay beettes salo7ara kiidi deyia awiya bettashe days

Hayisan tani beashe diyabayi hatha bollara wogolon utidi kantidi diya daro asati betosona sintan isoyi kaletidi diyage betees guyera maxire wotidi ha xeliya issi na,ay betees

hayssan tani beyashe diyaabay qarxan direttida dirsaynne ogee wolqama oge asay he mittiya oge beettes guyera maata keettaynne nam7u qorqoro keettati beettishe doosona appe guye baggara muuzeynne wolqama irxammita gita mitay beettishe dees

Hayssan tani be ashe deya bay tammanne oydda gidiya asati uttu uttidageti beettosona eta garsan nam'u macati beettosona hankogeti bootta may'i uttidosona huphen qopheya wottogiti de'oosona.

hayssan tani beashe diyabay nam7u mita garsan uttida guppa7ia giya do7ati beettosona issina boottiya guyeera dawus issina karexa bessiyara ha baggar uttidara bettawus ayfe iige ha kiidage bettees

Hayssan tani beyashe diyabay cililo mata bollan daroti eqqi uttidagetinne eta sinttan ichc uttida usuppuna gidida asati beettosona etappe baggatikka eqqi uttidagetuppe bootta banddira pude dhoqis uttidageti beettosona. etappe guye baggara guutta nati de'iyagiti beettosona.

Hayssan tani beyashe diyaaway issi naayi eqqu uttidage beettes kushean bootta bandira dhoqo utu uttidi eqqidagebeettes appe sinta baggara daro cilil7oa mitati deyagiti dereti beettosona manaxire wotuto gebeettes.

hayssan tani beyashe diya dizay ichashu asati demban kaayide deyageta beyashe days etappe issoyka guyera siire oyqqidage beettishe dees guye baggara zumay woykko dembasooy guyera deyage bettishe deso

hayssan tani beyashe dizay issi bitane makina ogiyan birata bolla kushe wottidi eqqidaga beyashe days appe guye baggarakka wolqama cilil omitati deyagiti bettishi doosona

hayssan tani beyashe dizay nam7u asati eqqidagata beashe daysi issina macca gidishin issoy adde beettishe deesi addey nayee qooriya qoommi uttoge beettishe dees etappe guye baggara woray deiyage beettishe deesi.

Hayssan thaani be7ashe diyaabay issi addde na7ay eqqidaagee beeththishe dees; ikka toophphiya banddira maayi uthidaagaa be7ashe days; guyye baggaara daro cilil7o miththathi de7iyaageethinne zumathi beeththishe doosona.

hayssan tani beyashe diyabay abba matan guta dunkaneti ichasha gidiyageeti kethetidagetinne abbappe kiidi me'etidi de'iya asati betishe dosona ,appe guye baggara wolqama zumay eqqidaga beyashe days.

Hayssan tani beyashe diyabay heedzdzo asatiya beyashe days dharpheza bolla hokkidi xaafii deyiya issi nayinne utisidi xaafi sishe deyiya issi nay dees issoy lenqiyan eqqidi teellishe dees.

hayssan tani beyashe diyaaway daro asati eqqidagetinne issi macasiya waraqatiya oyqada eqqidaranne kompiutere eta sintan kompiutere laptoppe shiiqida geeta sintan dharpheeza bolla deyaginne guye baggara issi bitane hokku huttidaga beyashe days

Hayssan tani beyashe diyabay nam'u maaran eqqida asati beettosona, nam'anka sintara macati eqqida shin guyera addeti eqqida giti beettosona , issi naya komputere bollan uttidara beettawus.

Hayisan tani beyashe diyabay hezu adde asati uttidageti beettosona naati warqatenne biire oykkidi xaafi di doosona issoy koote mayidage eta utti xeelli didees

hayssan tani beyashe diyabay laapuna gidiya asati salpene quuttidageti beettosona eta garsan he oyddu macatinne heedzdzu addeti beettosona sintan deyage silke oykkidi kusheya sintan ba uuttidage beettees

Hayssan tani be'ashe dizay daro asati eqqidaagetanne eta sinttan kompiterey woykko hara masare de'iyage sintan eqqidageta be'ashe dayssi. Janxxila oykkida asi guyera diyageykka beettishe dees. Gutta na'iya sinttan uttidarakka beettashe dawus.

Haysan taani be7ashe diyabay nam7u adati diyageta be7asha dayisi .Issoy uttidi waraqatiya bolla xaafidi diyaganne issoy a bolla hokkidaganne be7ashe daysi .Ha baggara asa kushenne xaraphezay hara miishshati doosona.

Hayssan taani be'ashe diyabay keettappe kare baggara wonbaran uttida asatanne etappe issoy eqqi uttidaganne keetta woykko pengge matan uttida xarapheza sinttan uttida heedzdzu asata be'ashe days.

Hayssan tani be ashe diyabay masareya woykko komputere sintan uttu uttida heedzdzu asatanne guyera eqqu uttida heedzdzu asata be ashe days issi aaway cima aawa gidishin ikka bollara akime may7o masatiba maayo uttidaga beashe days.

hayssan tani beyashe diyabay issi kaasanchay denban eqqidage beettishe dees guye baggara mita oyiqqidi eqqida asata beyashe days maarabey amatan eqqidage bettishe dees mitay gita mittay a guyen de'iyagekka bettishe dees

Hayssan taani be'ashe diiyabbay oyddu kassanchatinne guyyera xeellidi diiya daaro asatinne eetta mattan eqqida poollisey bettes kushshe iddimmidaggey issi kassanchay issuwayo qodhdhe oykkidagenne issoy kushshe aagga oykkidaggey bettes.

Hayssan tani beai'she diyyabay kasa be'anawu shiiqqi uutida assay bettes mela diya oyddeti sinttan deiyage bettossona eeta giddope sinththera uttidageti arsenal maliya mayidageti sintan uttida heezhzhu asati bettossona.

Hayssan taani be'ashe diyabay cugan cugan salpiyan eqqidi isportte oottishe deyiya adde naati beetosona. salo mala malkiya maayidage issoynne zo'o malkiya maayida issoy sinthan eta ootiside diyage beettes hankogeti booththa maayi uththidosona.

Hayssan thaani be7ashe diyaabay ichchashu asathi beeththoosona; issoy gaxa baggaara uththidi uththididaageenne heezzathi eqquuththida; issinna madrekiyan haasaya ooththaydda de7iyaara beeththawus; maskkiya woththa uththida issi maccasiya beeththawus; ciishshay miishshan tokeththi tokeththi uththiza ciishshay beeththees.

Hayssan tani be'ashe diyabay heedzdzu wottanchchati woxxidi diyoga beetosona. Issantto deettanne na'antto deettanne heezzantto deettan woxxidi diyageti beetosona. Banta biyosa gakkidi diyabadan hanosona.

Hayssan tani be'ashe diyabay shiqiuttida kasancha nati betosona denban eqidageti guyera eqqiuttida issi kasanchaynne harati daroti guyera eqidageti ka'enagetikka de'yageti betosona.

hayssan tani beyashe diyabay kaasanchati tamma gidiya giti shiiqi uttidi qoomet uttidageti beettosona eta garsan issoy qooriyan maadaliya maay7o uttidage beettes guyera eqqi uttida harara asati guyera eqqidageti beettosona

hayssan tani be7ashe diyabay denbatti uttida kaasanchati beettoosona etagarsan danatinne kaa7e naagiti etagarsan walaketoogeti beettosona guye baggara asay uttiyasoynne eti eqquuto say cilil7o maatay beettes.

Hayssan tani be ashe deyabay heedzdzu wootanchati beettosona issoy xoonidi sintan deyageenne nam'ati akaallidi yiidi deyagiti beettosona keehi adussa ogeya woxidi dabur utida age eretees.

hayssan tani be ashe diyaway issi macasiy beyashe days maykiya kushen oykkidaro qooriyan celiya aathtida issi macasiya beettawus miicayda diyara beettawus ippe guyera daro siyileti diyageti beettosona

hayssan tani beyashe diyabay nam7u kaasanchati eqqidagetinne guyera harati harati eqqidageeti beettosona denban eqqu uttida laatamanne nam7u quxuriya maa7idagenne huupheyan qalametiyida nam7u adde naati beettosona

Hayssan tanni be'she dizzayssi kasanchati demban eqqidaggetanne issoy eeta giddon issoy dumattetan deiza issi awa beashe dayssi guye baggara kassa beanawu shiqqida asaykka bettish dessi.

hayssan tani beyashe dizay denban eqqida nam7u kaasanchatanne danyay dhoqu woottidi paydo woykko saate bessishe deyaagenne amiiyan eqqida hara xeelli yaageti woykko kaasanchati beettishe doosona guye baggara cilel omitay irxey diyage beettishe dees

hayssan tani be'ashe dizay kaasanchati misilen de'iyageti woykko poton de'ia kaasanchati beettishe doosona etappe bolla baggara garsa baggara xaafetu uttida xuufey de'agekka beettishe dees

hayssan tani beyashe dizayssi kaasanchati kaa7i simmidi issi kar shiiqidi eqqidageta beyashe days etappe baggati bootta mayshin harati issi mala may7i uttidageta beyashe days baggati sa7an utti di deyageta baggati eqqidi diyagita beyashe days

hayssan tani beyashe dizay daro asati wolqama mita garsan shiiqu uttida asata beyashe days etappeka oydati dummatettan sintawu kiidageta beyashe days heedzdzati aykko miishakara kiidi eqqu uttidageta kushe dhoqu wotti eqqu uttidageta beyashe days sintan issi bitaney ba woqqidagakka beyashea

Haysan Tani beyashe diyabay demban eqida kasanchata beyashe days etapeka bagati nam'ati ka'ena geti de'ishin harati ka'iya geti de'iyageti betishedosona etapeka sinthan hokidaheti dishin guyen bagati eqidaheta beyashe days

Hayssan hun tani beyashe diya bay kaasanchata maca kaasanchata beyashe days etappekka issinna dumma zo' maa'daranne harati bootta maalayi maa7idaga beyashi days kuwaasiya diiqayde deyia issineyanne gadara wodede deyia issineya deyawus harati guye rawutidi ha xeellidi deya gitikka bettishe doosona.

Hayissanni tani be'ashshe diyabbayi ichchashshu woga siliketi betosona ,issina som'cuwa haa zaaridaranne hanikko oyidati guye simidagetti betosona .sileke ayipoppene silekeyi betees.

hayssan tani beyashe diyabay kartoonera kumidi kametti kametti uttida ichashu kartooneti maashineppe kiidi biidi diyagetinne gaxaara hara hara maashineti izaawa oottiya geeti beettosona

hayssan tani be ashe diyabay oyddu radikaale dabtarati oyddati beettosona issi zo7o malkiyan salo mala malkiyan cilil7o malkiyan de7agiti oyddu radikaale dabtarati beettosona

Hayssan thaani be7ashee dizay issi nayyiya hiixan ichcha7uththida issi nayyiya beeththashe de7awus; akka huuphe birshshada yeddawuththidaara silkkiyaa haasayaydda de7iya issi nayiya beeththashe de7awus; haray guyye baggaaara keeththo giddon de7iyoobi beeththishe de7es.

Hayssan taani be7ashe diyobay wuncheriya giyoga woykko gede meqqida asay woykko duuxida asay uttiya wuncheriya giya massariya be7ashe days. nam7u gede wottiyasoynne uttiyasoy giigi uttidaaga bee bettishe des

Hayssan tani beashe diya bay injeera tigiya maashine woykko maabiraten injeera tigiya maashineya be7ashe days tuchchay bollara de7iya geekka beettishe dees shuway aage maabiraten geliya shuwoykka beettishe dees

Haysan tan be'ashe diyabay motoniya lagidi de'iya daro asati betosona huphan qofeya woti utida ayfan maxire wothi utida motone lagidi diza asa be'ayda days makina ogan de'osona guyera wolqama ketay poqe ketay diyadey betes

Haysan tani be'ashe diyabay baajaaje ogiyara aspaaltera makeena ogiyara yiya baajaajenne gathan gathan hemetti diya asay de'es, wolqqama diccida mittati ogeppe giddoon eqqidagi bettosona guyera mooteree yidi diya bettees.

Hayisan tani beyashe diyaway daro asati keetta gelanau un'ettidi deya asatinne baggati yaa biiddi baggati haa yiidi deya asata beyashe days etappe issina sintan diyara siire oykka uttora beettashe deyawus wuyera harati hemettidi deya giti bettishe do'osona

hAyssan tani be ashe diyabay baabbure eqqu uttidage beettes agiddon gelidi deiya nam7u tirafikketi beettosona harati gelanawu madadaqqidagetinne guyera issoy potowa dentidi deiya issi bitane beettes

Hayssan ta be ashe diyabay daro wolqama pooqetinne katama garsati beettosona daro wolqama keettati giddon deyagetinne makina yiedi diyage gotaray beettees.

hayssan tani beyashe diyabay qeeri kaamey bollan asay bollawu ke'i uttu uttida asaynne asfal makina ogan deyia baajaheti motore eqqidage guyera daro asay eqqidage beettees

hayssan tani be ashe diya bay bootta paray gongiyan kumu uttida saaxinan kumida timatimiya caannidi biidi deya bootta paraynne issi aaway hemettidi deyage guuttaney uttu uttidage kare doo7a diya keettay meettees

hayssan tani be ashe diyabay aysusiya makinan komu uttida asay beettes eta giddoppe kusheya pode dentidageeti deoosona aysusiya giddon uttida asati beettosona iqaha caanu uttidage gaxan gaxan deiyage bettes buuhe dendu uttidage beettes

Hayssan taani be7ashe dizay haatay woyko abbay beetishe dizayssa affeka pude baggara sooke woyko wogoloy beetishe dees a kaa7iya asati sintan eqqidoosona.

Hayssan tani beyashe dizayssi baaburey giya makinay beettishe dees appe ha baggara hara makina oge beettishe dees maabarati shuboyika appe bollara bidage beettishe dees.

hayssan tani beyashe dizay issi macasiya kiranchen uttidara beettashe dawus akka laxana maa7idaga maada ha xeeleda miiciyara beettashe dawus sinta baggara keettay deyaage bettishe dees

Hayssan tani be'ashe de'iya bay nam'u bare pengge de'iya makkinatti mantiyan eqqidagettin asa sinttan sinttan eqiida asata be'ashe de'ays.ubbatu huuphpheyankka bootta qoffe beettishe de'es.

Hayssan tani be ashe diya bay montoniya doqo oottidi laaggishe deiya geeta be ashe days huupheyn ubbatikka qoophe maa7i uttidosona guyera daruyo laagidi deiya asata be ashe days gaxan eqqidi xeellishe deiya geetikka beettishe doossona

Hayssan tani beyashe diya bay makina ogeyara yiidi deiya aytobiziya makinati madalara mantiyara yiidi deiyageeta beyashe days etappe pude baggara wolqama zumay deiyage beettishe dees guye baggara cilil omitey deiage bettishe dees.

Hayssan tani beashe diyabay daro hareti qanca zokkan oykko caana zokkan wotutida daro hareta be ashe days eta giddoppeka issina bootta malay deyaro gidishin harati ubbay karettakko baqqiyageti de'oosona.

Hayssan tani be'ashe diyabay issi wolqama keetha giduwa be'ashe daysi keetha bollan fooqey gidora de'iyay beetes a gidon uttida issi bitaney oyde bola uttidaga be'ashe daysi hessa malatiyay bootha keethay wolqamay beetes.

Hayssan thaani be7ashe diyaabay keexeththi wuribeenna keeththay wolqqaama pooqe beeththees; miyyiyaarakka buron keexeththiiddi de7iya pooqe beeththees; keexeththi wuridaagee qasse sinththa baggaara diyaagee beeththees.

Hayssan tani be ashe diyabay wolqama keetta pooqe keettatinne asay cooray geliyage kiya gebeettes makinay gadan eqqida gebeettes mitati miyara toke tuuttida mitati beettoosona

hayssanta beashe diya bay pooqe wolqama pooqe naantodetta gakkanaw deia wolqama pooqe beettes garsa baggara mastoote gelo uttida garsa bagga pooqeya keetta yo garsa baggay beettes issi is na7u asati karen uttidi nangi didiya na7u asati beettosona

Hayssan tani be ashe diyaabay pooqeti daro pooqeti beettosona oyddu pooqe gidiageti beettosona keehi wolqamanne aduqiya pooqeta saloko matidagiti beettosona.

Hayssan tani beyashe diyabay oyddu asati beyashe days issi haylandiyara haattay xarpeesan diyage beettees komputeriya etikka teelidi deyageti beettosona maxaafaynne waraqate darpheeza bolla beettees.

Haysan tan be'ashe dizay poqe kethay woyko hinxa kethay betishe dees sinta bagara isoy maran betishin harati guyera d'iyageti betishe dosona guye bagara woray betishe dees .

Haysan tan beyashe diyabay library gidon utida 2 natinne libraryan otiya macasiyanne issina gelada diyaranne library gidon maxafat betosona.

Haysan tani be'ashe diyabay oge oso othidi de'iya daro asati eqidageti be'ashe days etappe issoy gadha kidi eta guye xeliyagenne eta zokko bagara wolqama kethay eqidage betes.

hayssan ta beyashe diyabaay issi macasiya eqqidariyo mayke sinti bettenasi mayke sintan wottogenne keetta guyera keetta bollan ashangulute siile deyage beettes

hayssan tani beyashe diyabay issi naiya yuniforime maa'ida issi naiya beettawus kushen kooti oyikawus borsa ba'us keettappe kiyayida diyara issi nayiya eqqidara beettawus guyera xuufe izi zokkon xaafettidage beettees

hayssan tani beyashe diya bay tamareketta geliya nam7u baggara dooya deya pengenne sintan eqqida issi bitanenne ya baggara uttida issi bitaney beettes ha baggara mita matan eqqida nam7u asati beettosona

Hayssan stabeyashe diyabay issi bitane eqqidage beettees tiran cengursa kessiya mashiniyo tirin wotuti koote bollan guyera cilal'o maatay irxey deyaage bettees.

Hayssan tani be'ash diyaabay daro maxaafa keettati issi kare shiiqu uttida maxaafati beettosona. A giddon uttidi nababidi de'iya issi bitanee beettes. Xaafidi dees nababes. Ha baggara madadare bolla kumida maxaafay beettes.

Hayssan tani beyashe diyabay issi macasiya woykko issi mishiriya pude keyada madireken woykko salleda sinththan eqada xapashe diyaro beyashe days aka bollara laxana maya uttogey bettishe dees

hayssan tani beyashe dizay daro tamare naati kifilen uttida geeta be'ashe days etappe baggatikka maske duuna wotidageta beyashe days harati uttidi harasa xeelliyageeta be'ashe days.

Hayssan tani beyashe dizayssi oyddu asati beettishe doosona cilil7o maata bollan eqqida guye baggara cilil7o mittay walqama mittay deyage beettishe dees miya miyanka asay deyage betti siyi.

Hayssan tani beyashe dizay tamare keetha masatiya keethtay keexxetutidage beettishe dees appe guye baggarakka wolqama mitati cilil'o mitati beettishe doosona guye baggara hara keethtay deyaageekka beettishe dees.

Hayssan tani biyashe diyabay issi shuchcha keethtay bollara qorqoroy kamettidaga beyashe days asintan eqqu uttida issi bitaniyanne appe qasse guye baggara woykko miye baggara eqqu uttida issi bitaniya beyashe days sinta baggara hara keettatinne buro mokkiya maatati deya giti beettishe doosona

Hayssan tani be ashe dizay daro asati keetta garsan deyageta beyashe days etappe bolla baggara sobtenne piinay kaqetu uttidageekka beettishe dees daroti uttidashan daroti qasse eqqidage beettishe dees.

hayssan tani beyashe dizay mantiyan woykko maaran eqqu utida asatanne guyeppe ha yiidi deyia issi bitaniya beyashe days ikka kushiyan saynyera quma oykkidage beettishe dees harati darphesa sintan eqqida giti beettishe doosona

Haysan tani be'ashsha dizzay tamaretti kifilen uththidi tamarishen de'iyagatanne astamare sinththan eqqidaga be'ashsha de'ayis saleday etta sinththan dizay bettishe de'es ubatikka xafishe dizzaga be'ashsha de'ayis.

hayssan tani be'ashe diyabay daro komputere keetta giddon uttida nayta be'ashe days daro komputeretehikka beettishe doosona ubbatikka bantaga bantaga oykkidi xeellishe diyaga be'ashe days issoy etappe komputere aggidi ha baggi xeelliage beettishe dees

Ha misiliyan Tani be'ashe dizayi gaxare ogey betes gutha nayti kuwase ka'ishe dosona issi gutha nay betes guyeraka qarxan kexetida kethay betes wuli utida mithay betes motoreyka betes

Hayissan tani be ashe diyabay daro dereti woykko katamay beettes keettay keettay qoodan cora keettati beettosona heezawu shayetu uttida oge beettees

hayssan tani be'ashe diyaabay oge gaxare oge aahoy beettees daro wolqama mitati cilil7o mitati eqqidagati beettosona eta garsanka qorqoran keexxettida keeththati beettosona ogan eqqida asatinne makinay beettees

hayssan tani beyashe diyabay makina oge beettes gaxara gaxara eqqu uttida asay beettes makina ogiyara goshsha makinay yiii diyage beettes ya baggara janxila oykkida cima aaya beettawus

Hayssan tani be'ashe dizay daro asati eqqi uttidagetinne etappe nami'ati uttida shin issoy uttana haniyaga be'ashe days. Guye baggara cililo mittay deyagekka beettishe dees. Haray qasse xuufey xaafettida tapeley bollan deyaage beettishe dees.

Hayssan tani beyashe dizay makina ogera eqqida makina ogan eqqida makinata beaashe days issi makina bollan teellidi deya issi bitaniyakka beyashe days wuyera ha yii dideya hara asataka beyashe days

Hayssan tani be7ashe deyabay haaththa tankire heedzdza be7ashe days. guyera shuchchan direttida dirsay deyage beettishe dees. appe dhoqan amala haaththa tankire eqqidage beettishe dees.

hayssan tani beashe diyabay haatta tankiriya bollan tiyetu uttida woykko a bollan kaqetu uttida misiliya beyashe days ha baggarakka dummatettan kaqetu uttidaga beashe days

hayssan tani beyashe diyabay haattaa tankire beettes akaara kiya masalale salo mala malkiyan de7iage beettes guyeera dirsay shuban direttida dirsay beettes appe ha baggara asati shiiqu uttidageeti beettosona

hayssan tani be ashe diyabay shuchchan direttu uttida dirsaynne waaroy shuchchan kiu uttida waaroy ki utooge beettes hollay waaroa giddora hollay kiwuttooge beettes giddon aguutta aakki bessiya ogeti beettosona

Hayissani tani beyashe diyabayi bokketi boketi uttidda olyi dessi yushani mithani direti uttidageye woyiko dhisheti utidageyi guye baggara woyi sinitha baggara bittayi issi kare shiqi utidageyi dessi